Ayi kana n yuli kpee paɣisara nyɛla ban ziri ziiya chana ka lihi bɛ ziimaa puuni bɛ zaa bɛ ziri zinyiŋsi bɛ ziimaa nyɛla zi konkoba kalihi bɛ zaa yɛla niŋgokoriti bɛ luɣa zuɣu a nya kalora chana

Kpɛ ŋɔ nyɛla diɛma diɛmbu shee bipuɣunsi n nyɛ bin diɛmdi Diɛma ka o lihi bi zaa nuhini bi pirila binyɛra ka bi zaa yɛ nyingokoriti ka lahi nyɛ bin zaŋ binyɛra bobbob bi zuɣuri ni

A yi kana ti lihi kpɛ a ni nyɛ paɣasara ni biɛni ka nachimbili nyɛ ŋun gba biɛni ka gbubi maik a yi lihira paɣasara maa mii puuni ninvuɣu yino n ku nyɛ ŋun yirina viɛnyɛlinga a yi lihira o pilila zipiligu ka bi zaŋ bin bob o nyoɣu zuɣu ka o teegi o nuu n ŋo a yi lihira di ŋmanila o yɛn deeila pini

A na ku lihira kpɛ ŋo nyɛla galamsee ni bɛ shɛli polo ka paɣasara ni nachimbi zaa bɛ nimaani n choɣari ni bi nyɛ salima ŋo ni bɛ shɛm a yi kana ti lihi shab ʒɛla kpaŋa ka shab bɛ puuni n siɣiri kom ŋo ni bi nya bin bori binshɛ shɛli di puuni

A yi kana ti lihi kpɛ n tiɛha kpɛ ŋo nyɛla galamsee salima gbibu shee ka sokam ku niŋ nimmohi n nyɛ ŋun gbira bee n nyɛ ŋun tumdi o tuma a yi kana ti lihi n ma bi so ʒɛya ka yɛ liiga piɛli ka nyaɣa baaji a yi zaŋ a zuɣu lihi ha a ni nyɛ shab gba ni ʒɛya ha

A yi kana ti lihi kpɛ kpɛ ŋo nyɛla daani daa maa mee ni niraba nyɛla ban galisi di puuni pam ka a kana ti lihi shab kohari kpakpa nima ka ku chɛ bin gba kohari bi binyɛra a yi zaŋ a zuɣu lihi a ni nyɛ jiranbiisa karili ni ʒɛya

Tɔɔ ayi kana ti lihi kpɛ bipuɣin bili ŋɔ o yɛla ŋuni kɔhiri kpama mini bi nyara ni brashi nima a yi lihi bipuɣun bili ŋɔ o zirila shɛli ka gbubi shɛli o nuu ni ka a lihi o nuuni ka di ŋmanila liɣiri bɛni a yi lihi o luɣili zuɣu a ni yɛ tihi ni bini yara zaa ni yirina.

To a yi kana ti lihi kpɛ kpɛ ŋo nyɛla karim duu a yi lihi karim duu maa teebuli zuɣu ka bi binshaɣu kam zaa paya sokam zaɣasim kpala madaam maa ni wuhiriba bin shɛ shɛli maa a lihi teebuli maa zuɣu labtop nim nyɛla din paya ka chɛ

Ti ma ŋo o nyɛla ŋun kohari chinchina chinchina maa ti ka kanli di ka tuuni kala nim yahaya di puuni a kana ti lihi o ʒimi maa ka gbubi o foon a ni nyɛ ka o la biɛla ka di ŋmanila o mini so dirila alizama

A yi kana ti lihi kpɛ a ni nyɛ ti nanim zaasa ni di nachiinsi ʒiya chisi maam naa ŋo nyɛla ŋun gobi chinchini ka kpambalibi ŋo shab gba gobi chinchini ka a lihi bi zaa nuuni a ni nyɛ bi ni gbubi binyɛra ka lihi bi zaa yɛrigila tuuta nima

To ayi kana ti lihi kpɛ sarati nyɛla din niŋ palli yaɣali ŋɔ a yi lihi palli yaɣali ŋɔ niraba ata nyɛla ban ʒɛya ka dabba ayi ʒɛya ka yino pili hɛlmɛnt ka yino nyɛ ŋun dabi tiŋa ka a lihi tooni sa ka so bari moto chɛna ka nyɛ loori maa ni saɣam ʒi palli maa zuɣu

Tɔ ayi kana tilihi kpegba n tehiya kpegba nyela shukuru duu bibihi shukuru duu ka a lihiri zuɣusaa ŋɔ ani nya bɛ madam ni ʒɛya ka bibili yino ni puhi bohi o ka a lihi ka shebi gbibi pipa nima ka shebi wuɣi bɛ nuhi ka shebi chɛgberi n ʒia.

Kpɛ ŋo nyɛla daani daa maa mii ni sokam ni o ni gbubi binshaɣu a yi lihi sima nim biɛni ka shab puɣusiri tuya a lihi bi nyaanga loori biɛni ka ninvuɣu yino bɛ di puuni a lihi

a kana ti lihi kpɛ kpɛ ŋɔ nyɛla tuma duu a lihi tuma duu maa teebuli biɛni a lihi teebuli maa zuɣu kamɛra nyɛla din paya ka buku paya ka labtop paya ka foon paya ka a kana ti lihi kuɣu ʒɛya ka liiga pa dizuɣu ka chɛ kabood ŋɔ zuɣu ka buku nim bɛ di puuni

Kpɛ ŋo nyɛla waa wobu shee bihi ŋo bini n ŋmɛra ka lahi wora shab ʒimi kw ŋun maa mii ŋmɛra ka lahi wora a lihi o nyaanga so biɛni a lihi o nyaangi maa bia bihi nyɛla ban ʒɛya

Ayo nyɛ bi dibil mini oba n ziya a yi lihira a ni nyɛ ka bii niŋdi nudirigu n niŋdi ɔ ba nolini o ba maa nnyɛla ŋun kpa ninkpara ayi lihira bindira maa nyɛla din ka kalili